Maizviziya ere kuti hosha dzinosiyana -siyana mukati mwendaramo uye kuti dzidzivirirwe vantu tinosise kunge teitoenda kuzvibhedhleya, Kona ikokwo ndokwadzino dzvivirirwa tichipiwa mitombo dzakasiyana -siyana.

Mwaizviya ere akiti woye kuti nyamashi unou muntu kana akarwara ngehosha yakasiyana siyana unosisa kurumba kuenda muzvibhedhlera ngekuti muzvibhedhleramwo munodetserwa vantu vane hosha kuti vapone.

Igwinyiso remene-mene tikaningira mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti vantu vanoendemwo, kubudikidza ngematenda akasiyana-siyana. Asi vanoendemwo vanodetserwa kubudikidza ngekudetserwa ngekupuhwe mitombo.

Ngedzimweni mukuwo tinonyengera kuti vantu vazhinji vanosise kunge veyenda mukati mezvibhedhleya khonapo pavanofungira kuti vangadai vabatwa ngehosha dzakasiyana siyana. Izvi zvinoita kuti vadetsereke mukuwo uripo.

Hosha dzinosiyana siyana uye hosha hadzina kuti ndiyani dzinobata kubva kuvana vadoodori kusvika kuvantu vasharuka, asi muntu ukafungire kuti une hosha unosise kuende kuchibhedhlera.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti hosha dzinosiyana, uye hosha dzinotapuridzwana sei mukati mwendaramo. Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veibetsereka kubudikidza nemuzvibhedhleya.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mundaramo yedu tinosisa kunge teihloiwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana ngekuti hosha dzibaariyo dzinouraya vanthu, tinosisa tipuwa mitombo yekuti tipore.

Igwinyiso remene mene hosha dzizhinji dzinobatira kuburikidza ngekuti vantu vanenge vaneuchapa mukati mwemuganga. Ngenda iyi vanosise kunge veishambe nyara veimwe mvura yakachena.

Muzvibhedhleya umu tinoona kuti vantu vazhinji vanobatwa nge hosha dzakasiyana siyana asi kune mhando dzekudzivirira hosha dzakasiyana siyana kubidikidza ngekupfeka hembe dzino dzivirira hosha.

Igwinyiso, tikaningira mukati mentaraunda dzetinogara, tinoona kuti hosha dzinosiyana-siyana uye hosha dzinosisa kunge dzeipedzwa mukati mwezvibhedhleya kubudikidza ngekupuwe mitombo yakasiyana-siyana.

Zvakadini kunaka akiti woye kuti tiwane kunge teidetserwa kubudikidza ngekurapwe hosha dzakasiyana siyana mukati mwezvibhedhleya izvi zvinoite kuti tigare mutumbi yedu yakagwinya yaampo.

Igwinyiso remenemene tikaningira mukati mwendaramo yedu tinosisa kunge teibstsereka kubudikidzwa ngukupiwe mitombo kuti tisabatwa batwa nehosha yeshe yeshe ingadai yeihamba ngemhepo mundaramo.

Maizviziya ere akiti woye kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo kune hosha dzinotaupudzirwana kubudikidza ngebesha kozoita hosha dzinotaupudzirwana kubudikidza ngepabonde , tinosisa kunge taiterera hosha idzi.

Hosha dzizhinji dzinoita zvekutapuridzanwa kubudikidza ngekuti muntu, munenge masangano kana pabonde, kana kuti kubudikidza ngebesha. Hosha inotapuridzana.

Hosha dzakabawanda kwemene, asi ngendaa iyi vantu vanosise kunge veibetsereka kubudikidza ngekudzivirira hosha mune njira dzakasiyana-siyana, uye hosha dzinosisa kudzivirirwa mukuvo dzeshe dzendaramo yedu.

Hosha dzinosiyana -siyana mukati mwendaramo dzedu. Tinoona kuti kune hosha dzinokonzerwa ngebesha, kwoita hosha dzinokonzerwa ngekuti vantu vanowata veshe pabonde vasina kudzivirira unobatwa ngehosha inobaauraya yaamho.

Igwinyiso remene-mene teshe tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti tinobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana asi kuti tidzivirire hosha idzi tinosisa kunge takachenjera uye teienda kuzvibhedhleya kohlowiwa nguwa nge.

Mwaizviziya ere akiti kuti hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo yedu. Tikaningira nyamashi unoo tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veiponeswa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana, izvo zvinoadetsera mundaramo mwavo.

Mundaramo vantu vanosise kunge veifundiswa maringe ngezveutano zvinoita kuti vantu vakure vakachenjera uye vakure veicherechedza kuti hosha dzakadai dzinosise kurapwa ngei.

Igwinyiso remene-mene, tikaningisa tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu veshe vanekodzero yekuona ndaramo yakanaka, kubudikidza ngeutano hwakagwinya. Asi kuti utano hurambe hwakagwinya, vantu vanosisa kunge veimwa mvura yakachena.

Mwaizviziya ere mundaramo mwedu, kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekuti vanenge vapuwa mitombo yakasiyana -siyana, uye muzvibhehleya munosise kudetserwe muntu weshe.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu. Tinosisa kunge teienda mukati mwezvibhedhleya mwona imwomwo mwatinohloiwa kubudikidza ngevantu vanoshandemo, uye vantu vanoshandemovo vanoziya zvavanoita yaamho.

Kakurutu munharaunda mukaita mvura yakachena ndipo panototangira utano hwakanaka asi kana musina mvura yakachena vantu vanosisa kufundiswa kuti voiona kuri kuti mwiira dzavo dzirambe dzakagwinya.

Igwinyiso remenemene chekutanga pautano kumwa mvura yakachena nekuti mvura yakachena inoita kuti munthu asarwara rwara kubva kuhosha dzakasiyana siyana hosha dzinosanganisira hosha yemundani nekuchaya.

Mwaizviziya ere kuti varumbwana vedu vanosise kunge veiona utano hwakanaka kubudikidza ngechikafa zvavanorya. Ndicho chinoita kuti asaita madumbu zenene kuburikidzahe ngemvura yaanomwa

Utano chiro chakakosha maningi, uye chinhu chimwe chinotokhomba kuti muntu une utano kunge asikabatwibatwi ngehosha. Hino chekutanga chinoratidze kuti muntu une utano imvura yaanomwa inosise kunge yakachena.

Mwakambozvizwa ere akhiti kuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yedu ngendaa yekuti vantu pasina utano apana zvatiri. Tinosisa kuramba teienda muzvibhedhlera kohloyiwa kudetsereka

Igwinyiso remene-mene nyamashi unouyu tinoningira kuti vantu vazhinji vanoenda muzvikora kunofundiswa maringe ngezveutano. Vantu ava ndivo vanozotifundisavo maringe ngezveutano kuti tikone kudzichengetedza.

Mundaramo mwedu tinoona kuti vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano. Uye utano hunotangira pamvura chaiyo-chaiyo. Inosisa kunge yakachena kuti mwaka-a, isakonzera hosha kuvantu.

Mukuwo dzineni tinoningira kuti muntaramo mwedu vantu tinosisa kunge tiyienda kuzvibhedlera mona matinodetserwa kubudikidza ngekuhloyiwa hutano hwedu uye nekufundiswa zvakanakira hutano.

Ngeimweni mukuwo tinoningira kuti vantu vazhinji vanositsa kuti vange vainoenda mukati mezvibhedhleya Kona kwavanohloiwa maringe nezveutano hwavo uye muntu unosisa kuramba eimwa mvura yakachena mundaraunda make.

Nge umweni mukuwo tino ningire kuti vantu kuti vazi vane hutano vano sisa kunge vane hutano hwakanaka ku budikidza nge mvura yava nomwa uye kubudikidza ngeku shambe nyara pa vanobva ku chimbuzi.

Mvura chiro chakanaka maningi mukati mwendaramo yedu. Kunyanya-nyanya iri mvura yekumwa vantu tinosisa kunge tiimwa mvura yakachena kuti tinge tisinga batwi ngehosha dzemundani.

Mutano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo yedu, ngekuti tikaningira vantu, vanosisa kunge vane utano hwakakwana kuti vakone kugarisana nevamweni zvakanaka uye, kumishando kwavo vashande nevantu zvakanaka.

Igwinyiso remenemene tikaningira utano hwexhondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo dzevantu ngekuti hutano uhwu hunoita kuti vantu vave vantu pane vantu uye vakone kugarisana nevamweni zvakanaka munharaunda .

Umweni mukuwo tinoringira kuti utano chiro chakakosha maningi mumdaramo dzevanthu ngekuti utano hunoita kuti munthu ave akagwinya kunyanya utano hwendxondo ndihwo hunoita kuti vanthu vakwanise kugarisana nevamweni .

Muzvibhehleya vandu vanoendemo kubudikidza ngekuti vanenge vawirwa nedenda asi tinoona kuti muzvibhehleya makakanaka kuti mundu pona paunorwara unenge une pekugara paunenge wakamirira kuti mukuwo wako usvike

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu, tikapinda mukati mwezvibhedheya tinoona kuti vantu, tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza, ngekuhloiwa maringe ngehosha dzingadai dzeitinesa mumitumbi wedu.

Maizviziya ere akhiti woye kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngkuenda mukati mezvibhedhlera mwona imwomwo mwavanohloyiwa kuti vangadai vaine hosha iri inopona pavari.

Zvemene- mene teshe tinozviziya kuti mundaramo vanthu tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekuenda muzvibhedhleya. Ngendaa iyi ,vanthu vazhinji vanoenda muzvibhedhleya koohloyiwa maringe ngeutano hwawo.

Zvakadini kunaka akhiti woye kuti mukati mwezvibhedhleya tinoningira mune madhokodheya vanodetsera vanthu vangadai veirwara ngehosha dzakasiyana siyana izvi zvinobape manyemwe ngekuti tinobaporeswe kubve muhosha.

Mukati mwezvibhehleya maizviziya ere kuti mundu ukarwara ndimo maunosisa kurumbira ngekuti mundau yona iyoyo unopuwa mutumbo unoenderana ngehosha yeungadai weizwa wotiponeswa.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziya kuti utano chintu chakakosha maningi mukati mwendaramo yedu, tikaningira vantu vanosisa kuenda muzvibhedhlera kundohloyiwa maringe ngeutano hwavo vooneka kuti vachakagwinya here.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvibhehlera tinoona kuti andu anofundiswa kubudikidzana ngezvikwangwari zvetinoona mwona imwo-mwo .Zvikwangwari izvi zvinotifundisa maringe ngezve utano uye zvakakoshera utano.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhehleya vantu vanoendemwo kunohloyiwa hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzakavamomotera. Mumati mwezvibhehleya mwona umwomwo vantu vakabatwa ngehosha vanopuwe mutombo.

Mukati mwe zvibhedhleya tika ningira tinoona kuti vantu vazhinji vano endemo ko detserwa azvinei kuti muntu wakadini kana wakadini kunze kwekuti usinga diwiko.

Mukati mwentaraunda yezvibhedhleya tinona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kunobetserwa kubudikidzwa ngekufundiswa maringe ngezvehutano. Izvi zvinoita kuti vantu vabetsereke.

Tiri mu zvibhedhlera tino ningira kuti mune midziyo yaka siyana siyana imweni ye midziyo yatino ona mu zvibhedhlera ino sanganisira vantu vanoto rapa wona awawo itobairi mudziyo yedu ne movha dzino takure mutombo.

Igwinyiso remene mene nyamushi tinoringira kuti mukati mwezvibhedhlera vantu vanoendemwo kundodetserwa nemadhokodheya ngekuti vantu vona avavo vanobaaziya maningi ngezveutano hwavo.

Igwinyiso remene-mene, mukati mezvibhedhlera ndinoona kuti munoshanda madhogodheya anoziya zvaanoita mukati mwendaramo yavo, vona vanotihloya ponapo patingadai tabatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Mukati mwendaramo yedu tinosisa kunge teienda mukati mwezvibhedhleya, mwona mwomwo tinoringirwa ngeantu anoziya maningi ngezvehutano. Vantu vanosisa kuti betsera ngekutipe mitombo yehosha inoenderena nezvatiri kuzwa.

Ngeimweni mukuwo tinoningira kuti mukati mezvibhedhleya vantu vamweni vanofundiswa maringe ngezveutano kuti vagare vane chenjedzo kuti hosha ikavabata vanoziya zvekuita kuti totorumba kuzvibhedhleya.

Zvakadini kunaka akhiti voye kuti muntu kana une murumbwana votomuendesavo kuchikora kona ikweyo votofundiswa maringe ngezveutano, otobva adhogodheya eirapa vantu kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanoshandemwo anenge vakatofundira ngezveutano uye vanenge vari ana mazvikokota vezveutano avo vakatozviendera kuzvikora zvepadera.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mwendaramo yedu, vamweni vantu vanotoenda kuzvikora zvepadera kuti vanofundira maringe ngezveutano, ndivo vetinozoona mukati mwezvibhedhleya veiti rapa vari madhokodheya.

Nyamashi tingaringira mukati mwezvikora tinoona kuti vamweni vanoendeyo kunofundiswa maringe ngezveutano, izvi zvinoita kuti vantu vadetsereke kuburikidza ngekuti vanenge vaane mishando yekuva madhokoteya emangwani.

Nyamashi unoo tinoningira kuti vantu vazhinji vanoende kunofunfiswa maringe ngezveutano. Izvo zvinoita kuti vazodetserawo vamwenipona apo pavanenge veironzerana kuti utano hunochengetedzwa sei uye hosha dzinorwiswa sei.

Vanthu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kuburikidza ngekuenda muzvikora zvepadera ngekuti zvikora zvepadera zvinofundisa vanthu vakaita semadhokodheya ana mukoti kuti vaziye ngezve mishonga nemitombo.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti muntaramo mweantu tinosise kuzvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana siyana idzo dzingada kutimomotera pona apapo uye vantu vanosise kunge veidzingwarira nguwa dzeshe.

Utano chiro chakanaka maningi uye chakakosha. Arumbwana vedu vanosisa kunge veidetsereka kubva kuutano kubudikidza ngemuti vanenge veihloiwa mukuwo ngemukuwo mundaramo mavo.

Vanthu vazhinji tinosise kunge teidetsereka, kubudikidza ngekunge teifundiswa maringe ngezveutano, ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo, chinoite kuti tirambe takagwinya pona apapo.

Nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya antu anofundiswa maningi maringe ngezveutano izvi zvinoita kuti vantu vadetsereke ponapo vanorwara votoziya kwekurumbira.

Maizviziya ere akiti kuti mundaramo yedu tino sise kunge tei detsereka kubudikidza ngeku fundiswa maringe ngezve utano uye tino sisa kunge teidzi ngwarira kubva kuhosha dzaka siyana siyana.

Nyamashi unowu munharaunda dzatinogara tinosisa kuziya kuti muntu weshe une kodzero yeutano uye une kodzero yekuti aziye kuti unosisa kunge eipinda muzvibhedhleya mukuwo waanorwara.

Mukati mentaramo tinoona kuti mitombo yakabainaka maningi asi muntu haarapwi nekupiwa mitombo, unofundiswawo maringe ngezveutano chakakoshera utano uye kuchengetedza utano hwako.

Komwaizviziya ere kuti munharaunda mwatinogara mwune zvibhedhleya. Munharaunda mwezvibhedhleya mwona-mwomwo tinosisa kunge teiendemwo mukuvo uvo vatinobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana. mundaramo mwedu.

Mwaizviziyz ere kuti mukati mwendaramo yedu tinosise kunge teiende mukati mwezvibhehleya mwona mwatinohloiwa kuti tingadai teirarama nehosha yakadini mukati mwemitumbi yedu.

Muzvibhedhleya tinoona kuti vanthu vanoendemwo kunodetserwa uye mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune movha dzimweni dzinoshandiswa kutaura vantu vanenge varwara kana kutakura mitombo.

Akhiti voye maizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya antu vanosise kunge veibetserwa. Kubudikidza ngekuhloiwa kuti vangadai vane hosha ere inopona mukati mwemutumbi vavo, uye vopuva mutombo.

Mundaramo tinoona kuti kakurutu ketinopinda mukati mwezvibhehlera, vantu vazhinji tinosisa kudetsereka kubudikidza ngerubatsiro ratinoona mukati mwonamwo izvo zvinoita kuti tive vantu vakajaira ndaramo.

Igwinyiso remene mene teshe tinozviziye kuti mundaramo tinosise kunge teidetsereka kuburikidza ngemidziyo yatinoona mukati mwezvibhedhlera , iyi midziyo iyi inosise kunge yeidetsera vantu vakasise kufanana ngemubhe.

Muzvibhedhleya tinoona kuti munoshanda vantu vakawanda maningi. Vamweni vanonge veida kutidetsera, tinoningira tiona kuti vamweni vanonga vari vana mukoti vanotipa mutombo. Vamweni anonga ari madhokodheya anotiningira.

Zvemene-mene mukati mwezvibhedhleya munosise kunge mweidetsera munthu weshe, zvisina kuti ndiyani kana ndiyani. Izvi zvinoite kuti vanthu vasafa kubudikidza ngekurwara kubva muhosha dzakasiyana.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti muntu ukashaya mutombo mukati mwezvibhehlera unoona kungatei nyika yako yaguma asi kune ndau dzinotengeswe mitombo kuzvitoro zvemitombo.

Mwaizviziya ere akiti weye kuti mundaramo medu tinosisa kunge teipinde muzvibhehleya nekuti vantu vemuzvibhehlera vanobaiziya zvavanoita pana pakurapa hosha dzakasiyana siyana dzemwundaramwo.

Ngewumwenimukuwo tikapinda mukati mezvibhedlera tinowona kuti munevanhu vanoshandemo mishando yakasiyana siyana uye vantu ava vanosise kuti detsera kona patingadai tichida kudetserwa kubudikidza nemitombo.

Makambozvizwa ere kuti mutombo ukatamika mukati mwechibhehleya muntu unosisa kunge eienda kuchitoro chinotengeswe mitombo asi unosisa kunge wanyorerwa tsamba yekuti utenge mutombo wakona uwowo.

Muntu ukapinda mukati mezvibhedhleya unoende kunopuva mutombo. Asi hautangi vapuva unohloiwa voronzerwa kuti unodai veirwara ngehosha yakati. Unopuva mutombo yakadai pona apapo vanokupe mutombo asi ukatamika unoende muzvitoro zvinotengese mitombo.

Tnoningira kuti mukati mendaramo yedu kana mundu akakuwara murenje wake kana mumuoko wake inosisa kuenda kuzvibhehlera mona imomo unopiwa mutombo kuti pakakuwara pona ipapo papore.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mitombo mizhinji inosisa kunge ichidetsera mukati mwendaramo ,uye imweni yemitombo inosisa kunge yeigara muzvibhedhleya kuti vanthu vasangoitora tora.

Nyamashi tinoona kuti vantu vanoziya maningi ngezvemutombo vanotipa ponapo pavanoona kuti muntu ungadai eirwara ngehosha iri. Izvi zvinombaadetsera yaampho.

Mundaramo yedu tinoona kuti mitombo yakabaawanda yaampho, uye mitombo imweni tinosisa kuipiwa mukati mwezvibhedhleya, ngekuti vemuzvibhedhleya mwona umwomwo, ndivo vanoziya maningi ,maringe ngezvemitombo.

Maizviziya ere nyamashi unowu mukati me ntaramo yedu vantu vanosise kunge vei detsereka kubudikidza ngeku piwa mitombo yaka siyana siyana iyo ino sisa kunge yei varapa kubva ku hosha dzaka siyana siyana.

Mwaizviziya ere kuti karetu vantu vaishandisa mitombo yakasiyana-siyana kuti vakwanise kudetserwa ponapo pavangadai vabatwa ngehosha kuti hosha yona iyoyo inge ichipera kuti vasarambe veirwara.

Igwinyiso remene mene tese tinosisa kunge teibetsereka kubudikidza nemitombo yakasiyana siyana mitombo imweni inorapa masoro anopanda kana mirenje inopanda mukati mendaramo yemuntu.

Muntu angopuwi mitombo kuzwi ndoo asi unosiso kunge weiupuwe mutombo pona paunenge wahloiwa waringirwa woronzerwa kuti unorwara ngehosha yakati ndipo pona pounozopuwa mitombo yakasiyana siyana.

Mundaramo yedu tinosise kunge teiidetserwa kubudikidza ngekupuwe mitombo ,mitombo yatinopuwa inosiyana ngekuti munhu ungadai unehosha iri, kune mitombo inorapa kupanda kwemakodo.

Mune mumweni mukuwo tinoningira kuti ntaramo yedu vantu vanosise kunge veidetsereka kuburikidza nemitombo yatinoona mukati mezvibhedhera uye mitombo iyi tinosisa kunge teiishandisa yambo pona patinenge taipiwa.

Igwinyiso remene tikaningira nyamashi tinoone kuti mitombo mizhinji inosisa kurapa hosha dzakasiyana siyana uye hoshadzinosisa kunge dzine mazina kuti vazoziya mutombo wokukupa.

Mukati mwezvibhendleya tinoona kuti vantu tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekunge teipuwa mitombo yakasiyana siyana mundaramo mwedu. Izvo inoita kuti tipore kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwezvibhedhleya mune ndau idzo dzinohloiva muntu. Kuti ungadai ane hosha yakadini mukati mwemutumbi vake kuti akwanise kubetsereka mukuvo uripo.

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati menharaunda dzatinogara tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veienda mukati mezvibhedhlera ngekuti Mune ndau iyi inohloiwa vantu kuti vangadai veirwara nehosha iri.

Imweni mukuwo tinoningira kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo iyo inoshandiswa kuhloya mutumbi wemuntu ngechemukati kuti vaningire kuti ungadai usina hosha ere inopona mwukati mwona imwomwo.

Neumweni mukuwo tikaningira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuende koongororwa kundohloiwa kuti vangadai vasina here utachiona unopona mavari.

Mukati mwezvibhedhlera tinoone kuti mune ndau imweni inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vaite tsvagurudzo dzavo dzekuti vatsvake kuti chingakonzeresa hosha yakadai chingaa chiinyi mwona umwomwo.

Mukati mwezvibhehlera tinoona kuti munemidziyo yakasiyana siyana .Imweni yemidziyo inochengetedzwa nemadhokoteya ponapo kuti vagoziva chingakonzera hosha uye kuti chinodzivirirwa sei.

Nhasi uno tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vanthu vanosise kunge veiende muzvibhedhlera kundohloyiwa ngekuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo inosise kuite zvona izvozvo kuti vantu vadetsereke.

Zviriyo ere akiti woye kuti vanthu tinosisa kunge teihloyiwa maringe ngezveutano izvi zvinoite kuti tirambe takagwinya mukati mwendaramo yedu uye tinosisa kuzviitira mukati mwezvibhedhleya.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti munentaraunda iyo inoitirwa kuti vantu vahloyiwe maringe ngezveutano hwavo, varonzerwe kuti vangadai veirwara ngehosha iri vaone kuponeswa.

Ngeumweni mukuvo tikaningira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau idzo dzinohloiwa kuti vantu vangadai veirwara ngehosha iri mukati mwemutumbi vavo. Kona ikweyo ndiko kunopuvahe mitombo.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa nemadhokodheya kuti vaite mishando Yawo iyo yavnoda kuita mundamo.

Zvemene-mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekuendesa arumbwana edu mukati mwezvibhedhleya. Mwona umwomwo ndimwo mwaanoponeswa kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Akiti woye tinoziya ere kuti utano hwemubereki nemurumbwana hwakakosha maningi ngekuti mubereki akarwara murumbwana hazooni mukaka saka vanhu ava vanosisa kungwarirwa kakurutu...

Igwinyiso ,nyamashi unowu tinongira kuti mukati mwendaramo yedu, vantu vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngekuendesa varumbwana vavo mukati mwezvibhedhleya mwona mwavanodetserwa nekuhloyiwa.

Ngeimweni mukuwo tikaningira mundaramo mwedu tinosisa kunge teienda mukati mwezvibhehleya nevarumbwana kuti vanohloyiwa maringe ngeutano hwavo. Uye vapuwe mutombo unodzivirire hosha dzakasiyana-siyana.

Utano wevarumbwana wakakosha maningi mukati medharamo dzedu ,hutano uyu unoita kuti tingwarire varumbwana vedu zvakanaka uya varambe mukati memutumbi wawo.

Utano hwakakosha maningi kunyanyanyanya kuvabereki nevarumbwana vavo, vabereki vanosisa kupa vana vavo mukaka wakakwana kuti vana vakwanise kurwisa hosha dzakasiyana siyana kubudikidze ngekugute mukaka.

Mukati mwendaramo dzedu tinosisa kunge teiendesa varumbwana muzvibhehleya kunohloyiwa. Izvi zvinoita kuti varumbwana vedu vakure vakagwinya vasangobatwa ngehosha dzeshe dzeshe dzadarika ngemhepo.

Igwinyiso rememene tikaningira nyamashi tinoone kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vatidetsere mukana uripo.

Nyamashi uno tikaningira tinoona kuti vantu, vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngemichini yatinoona muzvibhedhleya. Midziyo iyi inoshandiswa ngemadhokodheya, kuti vaite mushando yavo, zvakanakisisa pona pavanohloya vantu .

Nyamashi uno tikaningira tinoona kuti mitombo mizhinji inodetsera vantu, uye mitombo inosise kunge yeigara muchibhedhlera, ngekuti muchibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana inenge irimo.

Zvemene-mene mukati mechibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana imweni midziyo yatinoona ndeimweni inogarirwa ngevantu vona vangadai veirwara ngehosha dzakasiyana-siyana mundaramo mwavo.

Iginyiso remene-mene tinoona kuti mukati mendaramo dzedu, tikapinda muzvibhedhlera ngekurwara tinoona kuti muntu unokone kuisa pachirongwa chekuti akone kufema, kubidikidza ngemidziyo yatinoona mukati mezvibhedhleya mwona-momwo.

Mukati mwezvibhedhlera munosise kuendwa ngemunhu ungadayi ane hosha pona apapo paunogumepo unoona madhokodheya anobudisa midziyo yavo kuti vatange kukuningira uye imweni midziyo yavanoshandisa inoite kuti mishando yavo iite nyore.

Mukati mwezvibhehlera tinoona kuti mune zvidziyo zvakasiyana -siyana. lmweni yemidziyo inosise kushandiswa nemadhokodheya nekuti ndivo vanoziya nezvayo uye, vanosise kutidetsera kakurutu mukati mwezvibhehleya mwona umwomwo.

Munoziya ere akiti woye kuti mukati mwezvibhedlera mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo yatinoona mukati mwezvi bhedhlera midziyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti vantu vakone kugarepo vei hloyiwa .

Midziyo yetinoona mukati mwezvibhedhleya yakabaanaka yaambo ngekuti midziyo iyi inoite kuti mishando yemadhokodheya ive nyore paanoiita uye varonzerwe kuti chingava chiinyi chiri kukonzera kuti muntu arware ngehosha dzesedzo.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mundaramo tinosisa kunge teienda mukati mwezvibhehleya ngekuti muzvibhehleya mwona imwomwo tinoona ruponeso. Mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni inoshandiswa kuchengetere mitombo.

Ngeumweni mukuwo tikaningira mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kunge yeishanda, kudetsera madhokodheya nesuwo kuti tione pekugarira, ponapo mukuwo wetinenge teihloyiwa.

Mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kunge yeishandiswa ngemadhokodheya kuti vaite mushda yavo zvirinyore, uye imweni yakhonsvanoziya zvainoshanda uye zveinodetsera.

Nyamashi tikaona muntaramo yedu tinoona kuti vanthu vazhinji vanopinda muzvibhedhlera kubudikidza ngekuti mune midziyo yakawanda inoonkemo. Izvi zvinoita kuti vantu vadetsereke kubudikidza ngemhando yona iyoyo.

Mwaizviziya ere kuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana? Imweni yemidziyo iyi inoshandiswa kuti vantu vane hosha yakakurumbira, vanosisa kuwatepo pona veihloiwa ,uye veirapwa hosha yona iyoyo.

Ngeimweni mukuwo madhokodheya tinovaona veyiise zviro zvavo munzeye vobva vaisa chimweni chacho paditi remuntu ungadai eida kurwara kuona kuti uchiri kufema zvakanaka ere uye ndiyo midziyo yatinoona muzvibhehlera.

Muzvibhehlera mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya pona pavangadei veiita mishando yawo uye imweni yemidziyo inochengeteswa zvinhu zvinenge zveishandiswa pavanenge veihloya vantu.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana siyana inosise kushandiswa ngemadhokodheya pavanenge veitiningira votibhuira kuti muntu ungadai uine hosha inopona pauri.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuite mishando yavo zvakanaka ponapo pavangadai veida kuhloya vantu vanorwara.

Ngeumweni mukuvo tikaningira tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo iyo inoshandiswa nemadhogodheya. Kuti vaone zviro zvidokodoko zvisika kwanisi kuoneka nemaziso edu mbune.

Mwaizviziya ere kuti imweni yemidziyo yatinoona mukati mwezvibhedhleya, ngeiyo yatinosisa kurashira marara, kuti vantu mugare mwakachena mundau yakhona iyoyo?

Mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni yemidziyo yatisikazii kuti inoshandei asi madhokodheya ndivo vanoishandisa ponapo pavenenge veidetsera vantu vanorwara kuti mishando yawo iite nyore.

Mwaizviziya ere kuti imweni yemidziyo yatinoona muzvibhedhleya, inoshandiswa ngemadhokodheya, veitishandisira isusu kuti tione teihloiwa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana, mukati mwendaramo yedu.

Zvakabaanaka kukurutu ngekuti mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokodheya. Imweni yemidziyo yakhona atiizii asi madhokodheya ndiwo anoziya kuishandisa.

Igwinyiso remenemene teshe tinozviziva kuti mundaramo mwedu tinosisa kunge teyibetsereka kakurutu nekunge teyipuwa mitombo yakasiyana siyana uye tisati tapiwe mitombo tinoenda muzvibhedhleya kunohloyiwa ngemidziyo dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene -mene tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanoenda mukati mwezvibhedhleya ngekuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inoita kuti vahloiwe mwona mungazi mwawo kuti vaonekwe kuti vangadai vane hosha ipi.

Igwinyiso tinoona kuti mukati mendaramo yedu tikapinda mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo Inosevesera iyo inosisa kushandiswa nemadhokoteya muntu unenge wakakuwara kuti vadetsereke.

Mwaizviziyawo atete wo kuti mukati mezvibhedlera mune midziyo takasiyana siyana asi imwe ne imwe yemidziyo iyi inoshandiswa ngevantu vemukati mezvibhedhlera imwomwomu hameno zvavanoita nayo asi inoshanda

Mwaizviziya ere akhiti woyee, kuti mukati mwendaramo yedu, vanthu vanosisa kunge veidetsereka, kubudikidze ngemidziyo ye tinoona muzvibhedhlera. Ngekuti imweni midziyo inoita kuti mishando yemadhokodheya ive nyore pe anenge veirapa.

Igwinyiso remene-mene, teshe tikaningira mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veienda muzvibhedhleya kunohloiwa, ngekuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni yemidziyo yatinoona muzvibhedhleya, inosanganisira iyo ,inoningira kuti muntu unorema zvakadini.

Igwinyiso remene mene tikaningira mundaramo medu tinoona kuti vantu vazhinji tinosise kunge teidetsereka kubudikidza ngekuti tinoenda mukati mezvibhedhlera . Mwona muzvibhedhleramwo tinoona kuti antu vane imweni midziyo inosisa kugarira antu veihloiwa.

Muzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Imwe yemidziyo yatinoona muzvibhedhlera ndeiyo inotora vantu kupisha kwavo kwemwiri kuti vazohloiwe kuti chingava chiinyi chinokonzera kuti mwiri wavo upishe kana utontore.

Mwaizviziya ere kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana inosisa kunge yeishandiswa ngemadhokodheya kuti vaningire vanthu kuti vangadai veirwara ngehosha iri mukati memwiri wavo.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mundaramo mwedu tikaenda muzvibhehleya tinoona midziyo yakasiyana-siyana. Imweni yemidziyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya ngekuti ndivo vanoziya ngezvayo vanosisa kutidetsera mukuwo uripo.

Nanyamashi tikaningira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inogaremwo , imweni yemidziyo inoshandiswa nemadhokodheya kuti vaite zvidzidzo zvavo mwona umwomwo.

Igwinyiso remene mene tikapinda mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inochengeterwa zviro zvakasiyana siyana mukati mwezvibhedhleya kuti vantu vadetsereke.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya pona pavanenge veitihloya iyo inoita kuti mushando wemadhokodheya ive nyore pavayiita.

Mwaizviziya ere kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo ino siso kushandiswa nevantu vanorarama nehurrma kuti ponapo pavanga kuvara kana kuti vasingakoni kuhamba vanopuwa kuti vakone kuhamba.

Makambopindawo mukati mwezvibhehleya ere akhiti, wobva waona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya pona pavangadai veihloya ngazi yedu uye kutiningira kuti tingadai tine hosha iri.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana iyi inosisa kunge yeishandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yawo iite nyore uye kuti ikwanise kudetsera vantu vakasiyana siyana.

Mwaizviziya ere akitiwoye kuti mukati mwendaramu yedu tinosisa kunge teienda mukati mwezvibhehleya ngekuti mune mudziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo inoshandiswa ngemadhokodheya ndovanoziya mishando yayo.

Muzvibhedhlera tinoone kuti imweni yemidziyo yatinoonemo inobaarapa kwemene, tikaningira midziyo iyi inoshandiswe ngemadhokoteya ndivo vanoziya mishando yayo mwona imwomwo muzvibhedhlera.

mwaizviziya ere akiti woye kuti kazhinji kazhinji kachona vantu tinosisa kunge teidetsereka kakurutu ponapo kubudikidza ngemidziyo yatinoona mukati mwezvibhehleya ,midziyo iyi inosisa kutidetsera.

Mukati mevibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo tinosisa kunge tichiona madhokodheya vachiishandisire patiri isusu tinenge tauya nehosha dzakasiyana siyana.

Nyamashi tikaningira mukati mendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngekuende mukati mwezvibhedhlera, mwona umwomwo mune midziyo yakasiyana siyana inovahloya ngekurumba.

Akhiti woye mwaizviziya ere kuti nyamashi unouyu kuti vantu vazhinji vanosise kunge veiende muzvibhedhlera, kunodetserwa kubudikidza ngekuti mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosise kutidetsera pona petinode kudetserwa.

Karetu-karetu, tinoningira tinoona kuti vantu vazhinji vaipinda mukati mezvibhedhlera kunodetserwa uye mukati mwezvibhedhlera mukazhinji kazhinji muntu ukakuwara vanenge vane midziyo yekuti upukutwe panenge peibuda urwa kana ngazi.

Pane midziyo yetinoona mukati mwezvibhedhlera mibhedha inoshandiswa mona umomo kuti vanthu vanenge veirapwa vawatire pona apapo mukuwo wavanenge veirapwa vari mukati mwezvibhedhkeya.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vaite mishando yavo zviri nyore uye pajekerere.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwezvibhehleya mune mudziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kupuwa vantu kuti vakwanise kudetsereka kubudikidza ngemudziyo yakona yatinoona muzvibhehleya.

Mundaramo mwedu tinoona kuti tikapinda muzvibhendleya mune midziyo yakasiyana siyana. Imweni yemidziyo inosisa kutibetsera ponapo petingadai teida kuhloiwa ngemadhokodheya veishandisa midziyo yakhona iyoyo.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziva kuti mundaramo yedu vantu vanosisa kudetsereka kakurutu ngekuti vanenge veienda muzvibhedhlera mune midziyo inohloya vantu kanakudetsera.

Midziyo yatinoona mukati mwezvibhedhleya yakasiyana-siyana, uye vantu vanokona kuishandisa kakurutu vantu vanoshandemo. Ndivo vanoona kuti inoshanda sei, uye inodetsera sei.

Igwinyiso remene-mene vantu tinosisa kunge teipinda mukati mwezvibhedhlera kunobetsereka kubudikidza ngekuhloiwa kwetinoitwa mukati mwona imwomwo. Izvi zvinoita kuti tibetsereke kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Mwaizviziya here kuti mitombo yanyamashi mizhinji yakona inouya arimapirizi ngekuti muntu unokona kumwa nemvura kana kusvisvina zvichisiyana kuti hosha Yako ingava yechinyi.

Ngeimweni mukuwo tkainingira nyamashi, tinoona kuti vanthu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekuende kuzvibhedhleya. Kuzvibhedhleya kunodetsera vanthu vangadai veirwara ngechirwere chemukhuhlani.

Ngeumweni mukuwo tinoningira vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekumwe mutombo uyo unopodza hosha dzavangadai veizwa mukuwo yakhona iyoyo.

Mitombo yanyamashi imweni yakona inoita zvekubairwa mumutumbi wemunhu. Izvi zvinodetsera kakurutu ngekuti mutombo unokase kuguma mukati mwengazi.

Mitombo mizhinji yekaretu taiwona kuti yakabasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yanyamashi autangi ngekungopuwa unotanga wahloyiwa wobva wazopuwa mutombo wachona kuti udetsereke.

Zvemene-mene tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vanosise kunge veipinde muzvibhedhleya kupuwe mitombo yanyamashi ngekuti mitombo iyi inobaarape hosha zvakanaka maningi.

Ngeimweni mikuwo, tinoningira teshe, toona kuti vanthu vazhinji tinosise kunge teidetsereka, kuburikidza ngekuti tapuwe mitombo, yakasiyana-siyana, uye mitombo imweni, inosise kunga ichirapa vanthu vane hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo mizhinji inosisa kunge yeidetsera vantu kuti vapone kubva kuhosha dzakasiyana-siyana. Izvi zvinoita kuti vantu vasafa kubudikidza ngehosha dzemahara-mahara dziriyo mundaramo.

Igwinyiso remenemene tinoningira kuti mitombo mizhinji yatinowona unosise kunge ichipiwa anhu vane hosha ngekuti inoita basa rayo nehunyanzvi kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mwaizviziya ere kuti mundaramo yedu tinosise kunge teipuwe mitombo yakasiyana -siyana. Imweni yemitombo tinoipuwa kubudikidze ngekuti tinenge tarwara ngehosha idzo dzinosise kunge dzeide kutiuraya.

Mitombo yanyamashi ibari mitombo yakanaka yaambo nekuti tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veipuwa mukati mezvibhedhleya monapo pavanobatwa kuti vangadai vaine hosha dzakasiyana siyana.

Maizviziya ere akati wee kuti mukati mwendaramo yedu , muntu ukarwara ngehosha yakasiyana siyana unosisa kunge weidetsereka kubudikidza ngekupuwa mitombo unorape hosha yaunenge weizwa .

Ngeimweni mikuwo tinoona kuti muntu kana akarwara unosisa kunge eipuwa mitombo yakasiyana-siyana iyo ino mudetseredza kuti asaramba eizwe hosha yaaanayo, apore kubudikidza ngemitombo yakhona.

Gwinyiso remene mene teshe tinoziye kuti mundaramo mwedu vantu vazhinji vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngekuti mitombo yavanenge vamwa inosise kunge yeiporesa hosha yavanenge vainayo.

Zvakadini kunaka akiti woye kuti muntu unoenda mukati mwezvibhedhlera kuburikidza ngehosha wopuwa mutombo uwo unosisa kukurapa kubva kuhosha yainenge weizwa.

Imweni yemitombo yatinoona nyamashi Mitombo iyi inosisa kunge yeidetsera vantu kubudikidza kuti vanenge veipuwa mitombo inorapa hosha ingadai iripavari.

Mitombo mizhinji inosise kunge ichioneka mukati mwezvibhedhleya ponapo muntupaanobatwa ngehosha yakasiyana siyana unosise kunge eipuwe mutombo kuti akwanise kupora.

Igwinyiso remene mene, tinoziya teshe kuti mitombo mizhinji inosisa kunge yeimwiwa kubudikidza ngekuti muntu wabatwa ngedenda raunaro uye unosisa kumwa mutombo semaronzerwe ezvakaitwa mukwati mwezvibhedhleya.

Mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti tikaningira tinoona kuti mitombo yekudhaya vazhinji vaiitsvaka mumagwasha asi yanyamashi tinoiona mukati mezvibhedheya kana zvitoro zvinotengesa mitombo.

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti mitombo yanyamashi yakabanaka yaambo. Ngekuti inosisa kunge yeigara panotonhorera kuti irambe yeishanda, uye inokona kushanda kwemakore akati kuti.

Ngeimweni mukuwo tinoningora kuti mitombo muzhinji yatinoona muzvibhedhleya tinosisa kunge tainyorerwa pashi kuti ndiyo yatinosisa kumwa kuti tikone kurapika hosha ingadai yeipona mwatiri.

Maizviziya here akhiti woye kuti nyamashi vanthu vanopuwe mutombo kubudikidza ngekuti vanenge varwara hosha yakasiyana-siyana, uye vanosisa kuipuwa mukati mwezvibhedhleya.

Igwinyiso remene mene teshe tinozviziya kuti mundaramo mwedu munhu unosise kunge yeidetsereka kubudikidza ngekuti anenge eipuwe mitombo. Mitombo iyi inorape hosha dzakasiyana siyana.

Ngeimweni mikuwo tinoningira kuti mitombo yanyamashi yakabaanaka yaampho ngekuti inorapa hosha dzakasiyana-siyana dzingadai dzeizwe munthu, uye inobaadetsera vanthu veshe vanorwara.

Mitombo yanyamashi mizhinji yakona inogara iri munotontorera izvi zvinoita kuti vantu vanobatwa ngehosha pavanomwa mitombo iyi irambe yeishanda mundaramo mwavo.

Mitombo muzhinji yatinoona nyamashi inosisa kunge ichipuva vantu vane hosha dzakasiyana-siyana. Izvi zvinobetsera kuti vantu vasafa kubudikidza ngekurwara hosha dzemahara-mahara.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mitombo mizhinji yanyamashi inorapa hosha dzakasiyana siyana uye, mitombo iyi tinosise kuipuwa ngevantu vanoshanda muzvibhedhlera vanoziya ngezvayo.

Mitombo yenyamashi tinoona kuti yakabanaka yaamho uye mitombo inosisa kudetsera vantu vona vangadai veirwada ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kuponeswa, kuburikidza ngekumwe mitombo iyi.

Igwinyiso mitombo mizhinji yatinoona imweni yakhona inonasirirwa varumbwana kuti vasabatwa -batwa ngehosha dzakasiyana- siyana dzatingadayi teiona mukati mwendaramo yedu hosha dzinosanganisira hosha dzebesha.

Munthu ukarwara unosisa kuenda mukati mwezvibhedhleya ,ngekuti muzvibhedhleya mwona umwomwo, mune madhokodheya anoziya zvaanoita. Anokupe mitombo yekuti upore kubva kuhosha ingadai yeikurwadza.

Mwaizviziya ere kuti karetu vantu vazhinji vaisise kunge veienda mukati mezvibhedhleya mwona ,imwomwo mwavaipuwa mutombo kuburikidza ngekuti muntu unenge atoonekwa kuti uri kurwara kuhosha yakadini.

Nyamashi tinoningura kuti mitombo inonasirwa nyamashi yakabaanaka yaambo, ngekuti imweni yacho inorapa hosha dzakasiyana-siyana .Tikaningira, hosha dzemukhuhlani kana hosha yebesha ine mitombo yakhonawo inorapa dzona idzodzo.

Ngeumweni mukuvo tikaringira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kutibetsera kakurutu kuti ponapo patingadai teide mutombo. Mitombo yanyamashi tinosisa kunge teiona mukati mwezvibhedhleya tahoiwa.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mitombo mizhinji tinosisa kunge teipuwa muzvibhedhleya ngeimweni mikuwo yinopuwa mitombo inoita zvekubairwa imweni yakhona inoita zvekudzodzwa asi dzeshe dzinobaarape hosha.

Mitombo mizhinji inosisa kunge ichitidetsera kakurutu pona apo petingadai tarwara ngehosha dzakasiyana siyana tinosisa kuipuwa mitombo iyi mukati mezvibhedhlera kubudikidza ngedenda .

Zvomene-mene vantu vanosise kunge veidetsereka kakurutu kubidikidza ngekuti vanenge vapuwa mitombo yakasiyana-siyana. Izvi zvinoite kuti vantu vadetsereke kakurutu mitombo yekaretu yaive ishina chipomerwa chainacho kunze kwekurapa kwemene.

Mitombo yekudhaya yayirimitombo yakanaka yaambo ,asi nyamashi tinobawona kuti mitombo yayo ibaremitombo chaiyo iyo, nekuti hayikumaniswe kumaniswe, unotoyipuwa yakadaro wotoshandisa kurapa hosha.

Iginyiso remene-mene, tikaningira mukati mwendaramo yedu tinona kuti vantu vazhinji vanosise kunge veibetserwa. Kubudikidza ngekupuva mitombo yanyamashi pona pawanobativa vaine hosha.

Mitombo yatinoona mukati mwezvibhedhleya atiambi nekupuwapo sandizvopi tinopinda mukati mwezvibhedhleya tohloyiwa kuti tingadai tine hosha iri tikaibatwa topuwa mutombo unoenderana nehosha yona iyoyo.

Imweni yemitombo yatinoona nyamashi mitombo ingadai yeitidetsera kakurutu panapo patingadai tawirwa ngehosha dzakasiyana-siyana..... misi nenguva.

Muntu ukaenda mukati mwechibhedhleya unodetsereka kakurutu ponapo paunopuwa mutombo unopuwa mutombo kubudikidza ngehosha yaungadai weizwa wotoporeswa kuhosha yona iyoyo.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti mundaramo tinosise kunge teimwe mutombo kubudikidza ngekuti tinenge tabatwa ngehosha iri atiambi pe nekumwe mutombo tisina kana hosha iri petiri.

Igwinyiso remene-mene tikaningira tinoona kuti mitombo mizhinji yakaba naka yambo uye mitombo iyi inosisa kurapa hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu kuti vapone.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu kwaane mitombo yakasiyana siyana. Iyo mitombo inosisa kunge ichitibetsera kubudikidza ngekuti tinenge tamwa mapirizi totopora kubva kuhosha.

Igwinyiso re mene mene tino one kuti imweni ye mitombo yatino sangana nayo nyamashi inosisa kunge yeiti detsera ponapo patingadai tarwara nge denda raka siyana siyana asi atiyambi nekupuwe mutombo tino tanga ta hloyiwa tozo puwa.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziwa kuti mundaramo medu natu tinosise kunge teidetsereka kubudikidza nekupuwe mitombo yakasiyana siyana uye mitombo iyi inosisa kunge ichirapa hosha ingadai yeizwa muntu.

Mitombo mizhinji inoshandiswa mukati mezvibhedhera inopuwa muntu pona peanenge awoneka kuti angadai anehosha yakadini mukati mwemutumbi wake. Usina kuonekwa hosha wopiwe mutombo.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti nyamashi unowu vanhu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemitombo yatinoona kuzvibhedhleya, mitombo iyi inosisa kurape hosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi unou tinoningira kuti mitombo yakawanda maningi zvichikonzerwa nekuti hosha dzirikuwandawo uye mitombo iyi tinosisa kuimwa semaronzerwe azvinenge zvakaita madhokodheya.

Mundaramo medu tinosisa kunge teimwa mutombo ponba apo patinonzwa tabatwa nehosha dzakasiyana siyana toshanda tapuwa mukati mezvibhedhlera.

Imweni nguwa tinoningira toona kuti mukati mwezvibhedhleya munokona kunge mune ndau iyo inochengeterwa vantu vangadai vane ndxondo dzakashota, veidetserwa kona ikweyo.

Zvemene mene antu tinosise kunge teidetsereka ngekuda kweutano hwendxondo ngekuti utano hwendxondo hukashota munhu anosise kunge eingwarirwe pachibhedhlera pona apapo eipuwe mitombo.

Ngeimweni mukuvo tikaringira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanodsisa kunge veibetsereka kubudikidza ngekuti varumbwana vavo vanoenda muzvibhedhlera. Mwona muzvibhedhlera mwona imwomwo munosisa kunge veibetsera varumbwana vedu.

Varumbwana vanosise kunge veiendeswe mukati mwezvibhedhleya kwona ikweyo vanodziirirwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana kubudikidza ngemutombo dzavanopuwa mukati mwezvibhedhleyamwo nemadhokodheya

Mwaizviziya ere akiti woye kuti varumbwana vanosisa kunge veirumbwa nawo muzvibhedhleya mwona umwo mwaanosisa kunge veihloyiwa utano hwawo voronzerwa kuti vangadai veide mitombo iri kuti varambe vakagwinya.

Maizviziya here vakiti woye kuti varumbwana vedu vanosisa kunge veidzivirirwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana kuburikidza ngekuti vanenge veihloyiwa mwukati mwezvibhedhleya uye nekupiwe mitombo inodzivirire hosha?

Munharaunda mwatinogara teshe tinoziya kuti varumbwana vedu ,vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano ,uye kuti vakone kudzingwarira, kubudikidza ngekuti pavanobva mukati mwezvimbuzi, vanosisa kushambe nyara.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti varumbwana vedu vanosisa kunga veinda mukati mwezvibhendleya mwona mwavanodetserwa kubudikidza ngekuti vanenge veihloiwa vopuwa mitombo kuti vakwanise kurapika kubva kuhosha.

Igwinyiso remene-mene tinoziya teshe kuti mukati mwendaramo yedu arumbwana vanosisa kunge veienda mukati mwezvibhehleya mwona imwomwo mwavanodetserwa zvikurutu nekuhloyiwa nekupuwe mutombo.

Mwaizviziya here kuti mukati mezvibhehleya kana kuti unemimba vanokona kukukombidza vana vako kubudikidza ngemudziyo inenge irimo mwona umwomwo inosisa kutsers muntu weshe.

Vanthu vanosise kunge veifundiswa maringe ngezveutano uye vanosise kunge veibhuirwa chakakoshera kuchengetedza utano nekunge muntu aine utsanana mukati mwendaramo yake.

Muntunje unosise kunge wedzingwarira kubudikidza ngekupinda muzvibhedhleya kundohloiwa nekundo ongororwa kuti ungadai weirarama ngehosha iri mukati mwemutumbi mwako.

Mikuwo imweni yatinoona iyo yekuti vantu vazhinji ,vanosisa kunge veipinda mukati mwezvibhedhleya, kodetserwa kubudikidza ngekufundiswa, maringe ngezveutano. Izvi zvinodetsera yaampho mundaramo.

Mwaizviziya ere akhitiwoye kuti mundaramo mwedu ,vantu vazhinji tinosisa kunge teidetserwa, kubudikidza ngekuti tinoenda muzvibhedhleya, mwatinohloiwa kuti tingadai tine hosha iri inopona mwatiri.

Nyamashi uno tinoningira kuti munhu ukazwe pano panda mukati mwenyama dzako unosisa kuenda kuzvibhehleya kona ukoko vanokudetsera kakurutu ngekukupe mutombo uye nekukuhloya nekukuronzera kuti une hosha iri.

Mwaizvizi yavo ere antu woye kuti ndaramo yedu tinosise kunge teizvi ngwarira kubudikidza ngekuti tinenge tei fundiswa maringe nezveutano uye, utano chiro chakabaa kosha yampo mukati mendaramo yedu.

Igwinyiso yemene mene mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vantu anoendemwo kunodetserwa kubudikidza ngekuti vanopuwe midziyo yakasiyana siyana iyo yavanodisa kushandisa pona pavangadai veirwara ngehosha dzakasiyana siyana.

Maizviziva here nyamashi unowu kuti mukati mendaramo yedu vantu vanosisa veidetsereka kakurutu kubudikidza ngekuti vanenge veiriritirwa kunyanyanyanya vane mimba vanosisa kuramba veihloiwa apo mukati mezvibhedhlera.

Igwinyiso remenemene teshe tinoziya kuti vanhu vanosisa kunge veienda kuzvikora zvepadera kuti vanobetsereka kuti vazoona mishando yavangada kushanda mukati mendaramo yavo pona pavanenge vakura .

Muntu nje unosisa kuzvingwarira kubva kuhosha dzakasiyana-siyana uye kuti urambe wakagwinya muntu Unosisa kunge weidetsereka kuburikidza ngekuti unenge weihloiwa ngazi Yako mukuwo ngemukuwo.

Mundaramo mwedu tinosisa kunge teidzi ngwarira uye vantu vanosise kunge vakafunda kuita kuti vazo onawo mushando iri nane yona inozoita kuti vakone ku raramisa mburi dzavo ra mangwani ravo.

Ngeumwe mukuwo tikaningira mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka, kubudikidza ngeutano hwakanaka, uye kuti vaende muzvibhedhlera kunohloiwa kuti varingirwe ngazi dzavo.

Zvemene-mene mwaizviziya ere kuti mundaramo mwedu vantu vanorarama neurema, vanopuwa midziyo mukati mwezvibhedhleya, pona apo pavangadai vaendemwo koodetsereka.

Gwinyiso remene mene nyamashi tinoona kuti vanthu njee vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemidziyo iyo iri muzvibhedhleya uye munthu unosise kuramba eipindemo kunohloyiwa oningirwa kuti ungadai ane hosha iri.

Vantu njee tinosisa kunge teiramba teiite chibhedhlera shamwari yedu kubudikidza ngekuhloiwa ngazi yedu kuti ine hosha ere inopona mwatiri izvi zvinotidetsera kuti tirambe takagwinya.

Mundaramo mwedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekuti vanenge veifundiswa maringe ngezveutano izvo zvinoita kui vagare vakagwinya mukati mwemutumbi wavo.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mundaramo mwedu vantu vanosisa kunge veitidetsera kubudikidza ngekuti isisu tinoendawo mukati mwezvibhedhleya kona kwatinohloyiwa toronzerwa kuti tine hosha iri.

Maizviziya here kuti iwe ndiwe unotanga kuzvioe rudo rwekutanga asi rudo unozvipa sei rudo unozvipa ponapo paunoenda kuzvibhedhlera uchienda kunohloyiwa kuti ungadai uyine hosha yakadini pona pauri.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziya kuti kakurutu mukati mwezvibhehleya, vantu vanosisa kunge veipuwa mutombo, asi vakautamawo vanosisa kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo, mukati mwemathaundi.

Igwinyiso remene mene nyamashi tinoringira kuti mukati mwezvitoro tinoona kuti munotengeswa mitombo yakasiyana siyana . Imweni yemitombo inotengeswamo inosisa kunge yeidetsera vantu vanorwara.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vantu vanoshandemwo vakatobvawo ngekuzvikora zvepadera izvo zvinosise kunge zveivadetsera kuti vaziye mitombo vasazope vantu mitombo isiyo.

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo munosisa kushanda vantu vanoziya maningi maringe ngezvemitombo. Izvo zvinoita kuti vantu vabetsereke kakurutu ngekuti vanenge vapuve mitombo yakona.

Mukati mwezvitoro zvinotengeswe mutombo tikaringira nyamashi tinoona kuti mune vantu vanoshandemwo vanoziya maningi maringe ngezvemutombo iyi uye vantu ava vanosisa kunge veiti detsera pona patinoda kudetserwa.

Ngeimweni mukuvo tikaningira tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kotsvaka mitombo mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo. Nekuti mwona imwomwo vantu vanosisa kunge veibetsereka kakurutu ngekunge veipuva mutombo.

Munozviziva ere akiti woye kuti kakurutu kakurutu mukati mezvitoro zvinotengesa mutombo vantu vanosisa kunge veidetsereka kuburikidza ngekupuwa mitombo kuzvitoro zvona izvozvo pona patinoitama kuzvibhedhlera.

Maizviziya ere akhiti voye kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vantu vanoshandemwo vanenga vakaenda kuzvikora zvepadera. Kuti vazokone kufundira mishando yavo kona yavanoita yona iyoyo.

Mitombo mizhinji tinosise kuiona mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo. Mwona umwomwo tinofundiswa kuti tinosisa kuimwa sei uye kwemazuva manganayi.

Nyamashi unowu tikaningira tinoona kuti mitombo mizhinji inoonekwa mukati mezvitoro zvinotengeswa mitombo zvitoro izvi zvinotarisa kuti muntu auya negwaro raanouya naro kuti adetsereke pona panoda mitombo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinosisa kuendemwo kuti tinodetsereka kubudikidza ngekutengeserwa mitombo yakasiyana-siyana.

Zvemene mene tinosisa kunge tichipinda mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo kona ikweyo ndiko kwatiri kuona mitombo yatingadei teida yatinenge tatama mukati mwezvibhedhleya pona patinenge tahloyiwa.

Mwaiziya ere antani wee kuti mukati mwezvitoro zvinotengeswa mitombo tinosisa kuendamo kunodetserwa kubudikidza ngekutengeserwa mitombo yakasiyana siyana iyo inosisa kuti detsera mundaramo mwedu patinobatwa nehosha

Zvitoro zvinotengesa mitombo tinozviona mukati mwemathaundi uye zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kunge zviri padhuze nezvibhedhleya kuti vantu vasazohambe mimango mikuru veitsvake zvitoro zvona izvozvo.

Ngeimweni mikuwo tikaningira tinoona kuti mitombo mizhinji inosisa kunge yeitidetsera ponapo patingadai tarwara ngehosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi tinoiona mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo.

Akiti woye zvakadini kunaka kupinda mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo mwona umo mavasingatishaire mitombo pona apo patingadai tarwara hosha dzakasiyana siyana mundaramo.

Mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo tinona yakasiyana siyana uye tinoonawo mukaka inoshandiswa mukati mweva rumbwana vanenge vakatamikirwa ndiana mai avo anoita kuti vadetsereke.

Igwinyiso remen-mene, tikaningira mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo, tinoona kuti vantu vazhinji vanoshandemo, vanenge veiziya maningi ngezvemitombo inenge irimwo uye kuti vadetsereke.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti vanhu vazhinji vanoendemwo kuti vandodetserwa kubudikidza ngekupiwa mutombo yavangadai veida mukati mwendaramo yavo ivo vemukati mwezvitoro izvi vanosisa kutibhuirawo kuti tomwa sei.

Mikuwo imweni tinoona kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemitombo yavanotenga mwona imwomwo. Uye vanosisa kuronzerwa kuti mitombo yakona vanoimwa sei.

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti vantu vakatame mitombo vantu vanoenda mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo. Mwona umwomwo mune vantu vakafundira maningi maringe ngezvemitombo, vanobaiziya kwememne.

Mukati mwendaramo tinoona kuti vantu vakarwara vanosisa kuenda mukati mwezvitoro zvinotengesa mutombo. Kunopuwa mitombo kana kutenga. Asi kwona ikweyo vanofundiswa he kuti mutombo wakhona vanoumwa sei.

Nyamashi tikaringira mukati mwezvibhehleya mutombo unokona kutamika asi ukatame mutombo azvikombi kuti muntu watofa asi kukatame mutombo unosisa kuende kuzvitoro zvinotengesa mutombo wonotsvaka ikweyo.

Igwinyiso remene mene kuti hosha ikaita mukurumbira mukati mwenharaunda vekuchibhehlera vanohamba munharaunda vachitaura maringe nehosha kuti yokundwa sei munharaunda mwona umwomwo.

Mwaizviziya ere akhiti voye kuti mundaramo mwedu vantu tinosisa kunge teibetsereka kubudikidza ngekufundiswa maringe nenzira dzinotidzivirira kubva kuhosha dzakasiyana-siyana, mundaramo.

Igwiñyiso remene mene tinoona kuti vantu mukati mwentaraunda mwatinogara vantu vakarwara ngehosha dzakasiyana siyana kana kuti hosha Ikaita mukurumbira vantu vanohamba veifundiswa maringe ngezve hosha yona.

Igwinyiso remene mene nyamashi tikapinda mukati mweupenyu hwedu tinoona kuti vantu vekuzvibhedhleya vanombopota veihamba veitifundisa maringe ngezveutano muntaraunda dzatinogara.

Igwinyiso remene-mene. Teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano kuti vodzivirira sei hosha dzakasiyana-siyana uye kuti varambe vakagwinya vodini.

Igwinyiso re mene mene kweshe tinosisa kunge teyi detsereka kakurutu ngekuti tika pinda mukati mwe zvibhedhleya tofundisana maringe nge zveutano zvona zvo zvino sisa kuti detsera mundaramo yedu.

Mukati mwendaramo yedu tineziya kuti teshe tikafundiswa maringe ngezveutano tinova nechenjedzo uye tinokarakadza kuti hosha yakadai inosisa kunge eyirapwa sei uye yeidziirirwa sei.

Igeinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo dzedu vantu tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezveutano izvo zvinoita kuti tikure tei tine ungwaru uye tikure teiziya kudziirira hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene, tinoziya kuti , mukati mwentaraunda mwatinogara, vantu vanosise kuva veifundiswa maringe, ngezveutano uye vodzivirira sei hosha dzakasiyana-siyana muntaraunda.

Hosha ikanesa kazhinji-kazhinji muntaraunda vekuzvibhedhleya tinovaona veiuya veifundisa vantu maringe ngezveutano, uye kuti hosha yona iyoyo yorwiswa sei kuti vantu vasafa.

Mukati mwenharaunda dzatinogara tinoona kuti vantu vanofundiswa maningi maringe ngezveutano izvo zvinoita kuti vadetsereke kuti vakone kuramba vakakwinyira vasazorwara ngehosha dzeshe-dzeshe.

Nyamashi tinoningira kuti vantu mukati mwenharaunda mukaita hosha yanetsa maningi vantu vanohamba veifundiswa maringe ngezveutano tinoona vekuzvibhedhlera vanokona kuhamba vakabate zvikwangware .

Ngeumweni mukuwo tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti vantu vemo vanombohamba veitifundisa maringe ngezvehosha dzakasiyana-siyana, kuti hosha dzonaidzodzo dzinodziirirwa sei mundau.

Zvemene mene tinoziya teshe kuti mukati mwrndaramo yedu vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano uye vantu vanotifundisa vanosise kunge vari vekuzvibhedhleya vanoziya maningi ngezveutano.

Akhithi woyee mwaizviziya ere kuti mundaramo mwedu tinosise kunge teidetsereka kubudikidza ngekunge teihloiwa maringe ngezveutano hwedu uye ngekufundiswa maringe nezveutano.

Hosha ikaita mukurumbira mukati memuganga, tinoona kuti vantu wemuganga vanounganidzwa nevantu vekuzvibhedhleya kuti varonzerwe maringe nehosha yona iyoyo nekufundiswa kuti inodzivirirwa sei.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti vantu vechidzimai vanosise kunge veidetserwa kubudikidza nekuhloiwa utano hwavo, voningirwa kuti vangadai veirwara nehosha iri mundaramwo mavo.

Mundaramo mwedu vantu vechidzimai vanosisa kunge vachinhloyiwa maringe ngehosha dzingadai dzeiamomotera hosha dzinosanganisira gomarara rechibereko kuti ridziirirwe.

Maizviziya ere akhiti woye kuti mukati mwendaramo yedu, vantu tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekuhloyiwa zvibereko zvedu? Uye kuti tionekwe kuti tingadai tisina gomarara ere.

Muntaramo yedu vantu vechidzimai vanosise kunge veiende muzvibhedhlera mwona umwomwo mwavanohloiwa kuti varingirwe kuti vangadai ere vane hosha yegomarara rechibereko ingadai yeipona mukati mwemutumbi wavo.

Vanthu vechidzimai vanosisa kunge veiramba veiningirwa chibereko chavo kuti chingadai chisina hosha ere ingai yeipona pachiri izvi zvinoita kuti vadetsereke kakurutu hosha inokonzerwa ngegomarara.

Vantu vechidzimai vanosisa kunge veihloiwa chibereko chavo chechionekwa kuti chingadai chisina ere hosha inopona pavari uye kuti avana ere gomarara rechibereko iro rinozoita kuti vakorere kubara.

Igwinyiso remenemene tikaningira vantu vechidzimai vanosise kunge veihloyiwa maringe ngengazi yavo uye kuti chibereko chavo chingadai chisina ere utachiwana unopona pavari.

Igwinyiso remene-mene vantu vechidzimai vanosisa Kunge veitamb veihloyiwa chibereko chavo kuti chioneke kuti chingadai chisina ere hosha inopona pachiri. Izvi zvinoita kuti varambe veizobara vana zvakanaka.

Akhiti woye ,karetu taiziye kuti mitombo mizhinji inopuwa vantu vanehosha dzakasiyana siyana asi nyamashi muntu ukadonha ukakuwara vanokupe mitombo yakasiyana siyana uyo unonyaradza paunenge wakuwara .

Mwaizviziya ere kuti mitombo inopuwa vantu anorumba pona apo pavanominyuka inoshandawo kuvantu vasingaiti zvekurumba uye vantu ava vanosise kubetserwa kubudikidza ngekuti mitombo yakhona inonyaradza panopanda.

Vanthu vanoita zvemujaho kwona kwevanokuwara, vanosisa kudetsereka kubudikidze, ngemitombo yevanosisa kupuwa mukati mwezvibhedhleya mwona umwomwo. Izvi zvinovadetsera yaampho.

Mitombo imweni inorapa vantu vanonge vakuwara. Pangawe panyara kana kuti ingave mirenje yawo. Pona pavanokuwara vanosisa kupuwa mitombo kubudikidza ngevantu vekuchibhedhleya.

Nyamashi tikaningira mukati mwendaramo yedu kune vantu vanoita zvekusimudze simbi. Pona pavanokuvara vanosisa kunge veipuva mutombo kuzvibhedhleya kuti unyaradze panopanda pakakuvara.

Igwinyiso re mene mene vano ningira mukati mwe vantu vanoita zveku rumba kakurutu pona pavano kwara vanosisa kunge veikupuwe mutombo wekuti vakwanise kuramba veyi rumba vei pora hee.

Nyamashi unowu tinoningira kuti kakurutu anthu anoita zvekurumba vona pavanokuwara vanosisa kupuwa mutombo wekuti pakuwara pona panyarare kupanda uye vakotoke kumishando yavo.

Vantu tanosise kunge teimwa mvura ngekuti mvura mushonga wekutanga mumutumbi wemuntu, asi pona patinokuwara tinosise kuenda muzvibhedhleya ndimo mwatinodetserwa namwo ngekupuwa mitombo.

Igwinyiso remenemene teshe tinozviziya kuti mukati mwendaramo yedu vandu vanosisa kunge veienda mukati mezvibhedhlera kona uko kwavanoongororwa kuti vakakuwara pari kunyari kuminyuka vanokupa mutombo.

Maizviziya here nyamashi uno kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veibetseteka kubudikidza ngerubatsiro wekuzvibhedhlera kakurutu vantu vanoita ngekurumba phiona pavanokuvara vanosisa kurumbiswa kuzvibhedhlera.

Maizviziya ere akiti kuti mukati me zvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yaka siyana siyana imweni ye midziyo ino sanganisira iyo inogara mitombo yekuti kana antu anorumba vaka kwara vano sise kupuwa mitombo yakona iyoyo.

Mwaizviziya ere kuti muntu ukakwara boko rako paunoenda mukati mwezvibhedhlera vanokupe mutombo wekuti pakuwara pona apapo panyarare kuti ukwanise kudzokera kumushando wako.

Mundaramo mwedu tinosise kunge teimwe mitombo ponapo patinenge takuwara kubudikidza ngekurumba kana kuti mirenje yedu yaminyuka. Izvi zvinodetsera pakurutu mundaramo kuti tikasire kudzoka kumishando yedu.

Zvanyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhehleya mune midziyo iyo inogara nhumbi dzinochengetedza madhokodheya mukowo idzo dzavanenge veiite mishando yavo yakasiyana-siyana veirapa vantu.

Mukapinda mukati mezvibhedhleya ngedenda unoona kuti madhogobheya anokuhloya eishandisa midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kushanda yaambo pakubetsera madhogobheya aya.

Mwaizviziya erw akiti kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kunge teinda muzvibhedhleya kona kodetserwa kubudikidza ngekuti mukati mwezvibhedhleya vantu vazhinji vanodetserwa kubudikidza ngemudziyo yatinoona mwona umwomwo.

Igwinyoso remene mene tinoziya kuti mundaramo muntu unorwara asi muntu akarwara unosisa kuenda kuchibhedhleya kwona kwaanodetserwa nemadhokodheya, ngekuti nadhokodheya vane midziyo yavanohloyesa nayo ngazi dzevantu.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhleya munemidziyo yakasiyana siyana iyi inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vakone kuite mushando wavo ponapo pavanenge veida kuhloya muntu kuti une hosha yakadini.

Ngeumweni mukuwo tinoningire kuti vantu vakapinde mukati mwezvibhedhleya vanodetserwa kakurutu ngekuti muzvibhedhleya mwona imwomwo mune midziyo inovheneka kuti muntu uyu unenge akakuwara pari pemene mene.

Igwinyiso remene-mene tinoziya kuti mundaramo mwedu tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekuenda muzvibhedhleya mwona umwomwo, mwetinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswamwo.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mitombo inosisa kunge yeigara muzvibhehlera ngekuti muzvibhehleya mwona imwomwo mune midziyo yakasiyana-siyana imweni inochengetedze mitombo, imweni inohloya ngazi dzevantu.

Maizviziva here akiti woye kuti mukati mendaramo yedu vantu vanosisa kunge veidetsereka kuburikidza nehutano uhu kumwira mukati mezvibhedhlera mune midziyo inoita mishando iyi.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi, ngekuti tikaningira tinoona kuti vantu vazhinji vaiishandisa pasina muthuso wavanenge vadusa, kuti vaone kuporeswa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana

Igwinyiso remene-mene tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veitidetsera kubudikidza ngekuita mitombo yekudhara. Mitombo iyi yaive iri maruwa uye yaidetsera yaamho.

Igwinyiso remene-mene. Teshe tinoziya kuti mukati mwenharaunda kune vantu vasingafi vakaenda kuzvibhedhlera, vantu vona avavo tinongovaona veipuwa mitombo dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kudetsereka mundaramo dzavo.

Karetu-karetu teshe tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekuti mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi uye yairape hosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene mene, teshe tinozviziya kuti mundaramwo mwedu vantu vekaretu vaishandisa mitombo iyo yavaiona mukati mwemagwesha yeisisa kuvadetsera kuponesa hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mutombo yekudhaya muzhinji yakhona yaiya yakajairika tikaningira mutombo yekudhaya mimweni yakhona yaiya yeisimwa paberere kuti vantu vasazo hambe mimango mikuru kutsvake mitombo.

Muntaraunda mwetinogara tinoona kuti vamweni vantu vanosima miti dzakasiyana siyana idzo dzavanoshandisa semitombo yavo ponapo pavanowirwa ngehosha vanotoishandisa kurapa hosha .

Mitombo yekudhaya imweni yakhona, yaiya michero yatakajaira .Tikaningira kune aizi makhumukhumu, airyiwa ngevantu, airapahe hosha mukati mwemutumbi wemuntu.

Munharaunda mwetinogara tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemitombo yakasiyana-siyana. Imweni yemitombo yatinoona inosisa kunge yeirape hosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira mundaramwo mwedu, tinoona kuti, muntu, vantu vekaretu vaishandisa mitombo, iyo yavaiona pambuti, votonasire mitombo, kuti varape hosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yekudhaya imweni yakhona vantu vaiisima paberere pemizi yawo. Tikaningira kune mitombo yegedhlani iyo yairapa hosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi mitombo mizhinji inosisa kudetsera vantu vane hosha dzakasiyana-siyana, uye imweni yemitombo yaiya mitombo yekudhaya izvo zvataikuma paberere pembuzi dzedu totonasira mutombo totopora.

Mitombo yekudhaya mimweni yakhona yaigadzirwa kubva kumbiti dzakasiyana-siyana, kana maruva akasiyana-siyana. Tikaningira anagedhlani, vainasira mitombo zvemandorokwati.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya imweni yakhona yainasirisa ganda revantu kuti rive rakanaka. Tikaningira mitombo inosanganisira vana gehlani yainasira ganda.

Mitombo yekudhaya yaiya yakabaanaka maningi. Tikacherechedza zvakanaka tinoona kuti imweni yakhona yaisimwa paberere pemuzi izvo zvaiite kuti vantu vasahambe mimango mikurutu kootsvaka mitombo.

Mitombo yekudhaya mimweni yakhona yainasirwa ngen'anga, n'anga ndidzona dzaiziya maningi maringe nemitombo iyi kuti yairapei uye inosisa kunge yedetsera zvakangei mundaramo mwemunthu

Mitombo yekudhaya kazhinji kachona taiona kuti yainasirwa ngen'anga ndidzo dzaiziya maningi maringe ngedzemitombo idzi dzaienda kundoitsvaka mukati memagwasha pedzepo dzoinasira iri mbuti yotonasira mitombo.

Mitombo yekaretu yaishandiswa ngevanhu taiwona kuti yaidetsera yaamho, zvikurutu ponapo payai rapa hosha dzakasiyana siyana mukati mwenyama dzevantu. Izvi zvaidetsera kakurutu munharaunda.

Akiti woye maizviziya ere kuti karetu kwaishandiswa miri dzakasiyana siyana kunasire mitombo. Tikaningira gedhlani iro rainasire mitombo yakasiyana siyana mundaramo dzedu.

Zvanyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetserwa kubudikidza ngemitombo yekudhaya, Ngekuti mitombo yekudhaya vantu vazhinji vaiiona pasina mutuso wavange vadusa, ichitoponesa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Ngeimweni mikuwo tikaningira mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti vantu, vekudhaya vaishandisa mitombo yekudhaya ,iyo yaiita kuti vadetsereke mukati mwendaramo yavo, uye yaishanda yaampho kuporesa hosha.

Igwinyiso remenemene teshe tinozviziya kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakona yaibva kumbiti dzakasiyanasiya uye yaisisa kurapa hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi, ngekuti tikaningira mitombo iyi, vantu vazhinji, vaiponeswa kubva kuhosha, pasina muthuso wavanenge vadusa, pona apapo.

Dzinyari kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakona yainasirwe ngen'anga ponapo payaitsvake mukati memagwasha yokumanise miti dzkasiyana siyana kunasire mutombo unorape hosha.

Zvemene mene tikaningira nyamashi tinoone kuti mitombo yekudhaya yaiya ichioneke pamashakani embuti dzakasiyana siyana awo aisanganiswa otonasire mutombo muntu otomwa opora.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu kazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemitombo yekudhaya tikaningira mitombo yekudhaya vantu vaiishandisa kubva kumbiti vokumamisa kunasire mitombo.

Nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji inosisa kunge ichidetsera vantu kakurutu yekudhaya yairapa vantu vane hosha dzakasiyana siyana mundaramo mawo izvo zvinovadetsera kakurutu.

Munozviziya ere akhithi woyee kuti vantu tinosise kunge teidetsereka kubudikidza ngekupuwa mitombo yekaretu. Iyo mitombo yaishanda yaamho kurapa hosha dzakasiyana siyana mundaramo mwedu.

Zvemene mene maizviziva here kuti mitombo mizhinji yakona tinosisa kunge teidetsereka kakurutu kubudikidza ngekuti vantu vanenge vaimwa mitombo yekudhaya yaisanganisira michero yatinoona.

Mwaizviziya ere kuti mbiti dzimweni dzaishandiswa semitombo yekudhaya, izvi zvaidetsera kuti vanthu vazhinji vange vane mitombo yavanonasirirwa yechivadetsera kuti varapwe hosha dzakasiyana-siyana

Maizviziva here kuti mitombo yekudhaya imweni yakona yaishandiswa nen'anga n'anga ndidzo dzaiziya maningi maringe nezvemitombo yakona iyoyo yaita kuti vantu varapwe hosha ndiyo.

Teshe tinoziya ere kuti mundaramo mwedu antu ekaretu vaipona kubudikidza ngemitombo yekudhaya, uye mitombo yekudhaya iyani imweni yakhona yaiya iri yemashakani embuti.

Mwaizviziya ere akiti woyee kuti vanthu vakurutu vanthu vekaretu vaienda kunotsvake mitombo mumagwasha ponapo pavanopinda mumagwasha votsvake mbiti dzakasiyanasiyana vodzikumanisa kunasira mitombo.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yaambo ngekuti yaishandiswa ponapo vantu pavainge vabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana, vaipuwa mitombo iyi votopora.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekaretu vantu vazhinji vaienda mukati mwemagwasha kwona ukwokwo kwaaidetserwa kubudikidza ngekuti votsvake mutombo yaiyii yairape hosha dzakasiyana siyana ndaa.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakona yainasirwa nen'anga n'anga ndidzo dzaiziya maningi maringe ngemitombo iyi uye kuti yairapei ndidzo dzaiziya dzainyanya kutengesera vanthu vanorwara.

Ngeimweni mikuwo taiona kuti wandu wakaretu, waishandise mitombo yekudhaya iyo yaibva kumbiti kana kumaruwa akasiyana siyana asi mitombo iyi yaiba ashanda yeyambo kuporesa hosha.

Mwaizviziva here kuti mitombo yekudhaya yaiye mitombo yakanaka yaambo tikaningire nyamashi tinoona kuti vandu vazhinji vanobetsereka kubudikidza ndiyo mitombo yakona yona inooneka paberere rembuzi.

Ngeimweni mukuwo tinoningire kuti vantu vazhinji vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngemitombo yekudhaya. Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi ngekuti yaidetsera vantu kuti vapone kubve kuhosha.

Mitombo yeku dhaya tika ningira nyamashi tinoona kuti imweni yakona inogadzirwa kubva ku mbiti dzaka siyana siyana uye mitombo iyi ino nasirwa nge vantu vaiziya nezvayo apa yai rapa hosha zvisingaiti.

Igwinyiso mukati mwezvibhedhleya amuwaniki mitombo yekudhaya asi muntaraunda mwatinogara tinowana kuti mitombo yekudhaya yakabadzara yambo inosisa kunge yeidetsera vantu kuti varapwe kubve kuhosha.

Kudhaya kwemene taiona kuti vantu vazhinji vaishandise mitombo yekudhaya mitombo yekudhaya yaisanga nisira mbiti dzataiona dzaisimwa paberere pemuzi dzevantu kuti asazohama mumango mikuru veitsvake mitombo

Zumbani rainasira mitombo dzakasiyanasiyana karetu idzo dzaishandiswa ngevantu vasharukwa vemene konaapo vaida kurape hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzedu.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi asi chai nyangadza pa mitombo iyi ngechekuti vantu vazhinji vai hamba mi mango mikurutu kuenda mu magwasha kunoi tsvaka uye kuti vadetsereke ndiyo mitombo.

Mitombo yekudhaya yanga iri mitombo yakanaka yampho nekuti tikaningira mitombo yekudhaya vantu vaipona paberere yemuzi yavo uye yange yakajairika nekuti muntu waikasika kuiona.

Mukati mwenharaunda dzatinogara, tinoona kuti kune vantu vasingambofi vakaenda kuzvibhedhleya nyangwe vakarwara sei, asi vantu vona avavo ,tinoona kuti vanotsvake mitombo mumagwasha.

Nyamashi tikaningira tinoona kuti mitombo yekaretu vazhinji vedu vaiyiziya ngezvayo uye taisavaona veienda mukati mwezvibhehleya kopiwe mutombo asi vaitoshandisa yona mitombo yakajairika yambo.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakhona, yaishandiswa ngen'anga. Ndiyo yaitsvake mitombo dzona idzodzo. Pedzopo youya nayo, yotengesera antu vanenge veirwara ngehosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo yekudhaya tikaningira nyamashi uneyi tinoona inosisa kunge yeitidetsera ponapo kubudikidza ngekuti tinoimwa pona patine hosha totorapwa hosha iripatiri.